Emotoka mpango munonga y'emiziga mihango erikwiragura eri omu musiri neekurura efuka eziriyo nizihiinga omu musiri aha rubaju hariho ebishugi, ahaiguru hariyo ebicu.

Omwanya gutungukire gurimu oruguuto ruhango rurimu emotoka piki nana egaari aha rubaju hariho ebyombeko byombekire nana emiti nana ebishaka bingi

Omwanya gwihamba gurimu ebishaka nana emiti gurikurambwamu oruguuto kandi aha muheru hariyo enshozi nana ebicu

Omusiri gw'orutookye bimwe aha bitookye byanire byine emikankana ebindi bikiri bito biine amababi gakinyaansi.

Ebikozirwe by'obunyakare harimu amahembe, enkofiira nana ekicweka ky'omuntu ky'ekifuba nana omutwe gujwekirwe amapapa

Omuntu w'erangi erikwera ajwire akakokora aha maisho karikwiragura omu kijwaro kirikwiragura, akwataniise engaro ze, ari omu kishushani ky'okushaba

Omuntu ari omu rangi y'okwiragura ashutami rwagati y'obwato buraingwa munonga aha mutwe gw'amaizi ahaiguru hariyo ekicu kirikwera.

Etawuni mpango erumu ebizimbe biraingwa Kandi bihango biri omurangi ya kinekye ebindi birukwera ebindi birukwiragura harumu emiti n'emiti nyingi.

Abantu bashutami ahansi ya omuti muhango aha rubaju rwabo hariho piki nyingi , enju nyingi , ebikondo by'amashanyarazi hariho na oruguuto.

Ebitabo birundiine hamwe bitembekyeriine, bitarikwingana ekingano aha rubaju hariho ekijuma

Abantu baingi ba erangi erikwiragura bajwaire ebirikwenda kushushana abamwe bakwataine babyamire ahansi abandi bemereire bariyo nibeirukanga.

Omwanya gwihamba gurikurabwamu oruguuto, omu rubaju rw'oruguuto hariho emiti mikye , aha rubaju rw'oruguuto hariyo obubuungo nana ebicu

Enyamaishwa y'omu kishaka eine erangi y'okwera na neyo kwiragura zijwangire eyemereire omu binyaatsi eriyo nerya aharubaju rwayo hariho ebinyaatsi na n'itaaka.

Omukazi w'omwiraguzu ayekomire ekitambare omu mutwe ayekomire ekitegye omw'ibondo akwitse efuka nahinga omu musiri gweye aha rubaju hariho omuti muraingwa munonga.

Omushaija ajwire empare n'enkofira erukwiragura ariyo naasindika egaari eriho ebitookye aha ruguudo enyuma ye hariyo abantu, n'ebizimbe , emotoka n'emiti mingi.

Ebinyaatsi nana emiti biri aha rubaju rw'oruguzi orurikubwamu amaizi kandi aha rubaju hariho ebyombeko nana enju zombekirwe omu matafaari

Omwanya gw'ihamba gurimu emiti mingi nana ebishuugi, obubugo bwingi nana ahaiguru hariyo ebicu

Ebikozirwe by'okuhuumuriraho, hariho omukyeka gwarikire, entebe y'okishekuzo, entebe ya kameesu, ebindi bihanikire omu mwanya

Enyamaishwa erikushushana enjangu y'omukishaka, y'erangi erikwiragura y'amatu geemereire eshutami ahansi omu kicucu ky'ekintu ky'erangi y'okutukura

Omuntu arikwera ajwire eshati y'erangi ya kineekye, erimu emisitaari erikwiragura ajwire eshaaha omu mukono gwa bumosho aine esiimu omu ngaro

Ekiti ky'omwani, kiine akati k'omwani hariho enjuma ezihiisize ezimwe zitakahiisize ezimwe zishoromirweho aha rubaju hariho amababi g'omwani

Amaizi maingi garikushuma aha bururuma, gaine erangi erikwera omu rubaju harimu ebishaka nana ebishugi nana eitaka ry'erangi erikutukura

Karoori nyingi munonga z'omunwa muhango, n'ekifuba kirikwera, omugongo gurikwiragura, z'amaguru maraingwa zemereire ahansi omu binyaatsi aha rubaju rw'ebiti.

Embogo ina eze erangi y'okwiragura zitarikwigana omu kigaano ziriyo nizinywa amaizi aha rubaju rwazo hariho ebishuugi.

Enju nyingi zishakaziibwe ebinyaatsi ziri aha rubaju rw'amaizi aha rubaju rw'omuti naha rubaju rw'ebishugi by'erangi ya kinyaatsi nseeri hariyo ebicu

Empimbi nyingi z'omugano z'engigo ezindi zirikutooka aha ngigo ziri ziine amababi g'erangi ya kinyaatsi.